Mazitombo mazihombe akadurikidzana aripachikoro panemiti nemashizha egirini. Pakavakwa, panevava vechikoro vamwe varikufamba vamwe vakamira. Vamwe vana vechikoro varikutamba. Pane mahuswa asina kugurirwa.

Inzvimbo yakaita sekuMbare kunogara vanhu vakawanda. Pane dzimba dzinogara vanhu nepowuro remagetsi. Pane rori chena yakamira isiri kurakidza kuti iri kuenda. Mukati mayo hamuna munhu, Inzvimbo inoitwa mabasa akasiyana anosanganira kugadzira motokari, kuvezwa zvinhu. Pane masimbi, pane ivhu.